Abantwana abasesikolo abakhanya bedlala, njalo babambene izandla zabo. Kukhona omama ababili phakathi lapho, okutshengisela ukuthi sokungaba ngababalisi babo. Njalo eceleni kukhanya utshani obuluhlaza. Kulezakhiwo futhi.

Abantwana abancane abakhanya ukuthi basesikolo njalo bahlezi phansi. Indawo abakiyo ikhanya ihlanzekile ngoba abezempilakahle bayaxwayisa ukuthi indawo elabantwana kumele ihlanzeke.

Abantwana abancane abahlezi phansi kukhanya phambi kwabo kulamankomitsho alombala aluhlaza okutshengisela ukuthi kukhona okunathwayo phakathi kwamankomitsho lawa njalo bahlezi endaweni ehlanzekile.

Abantwana abancane abahlezi phansi okukhanya ukuthi bayafunda njalo kukhona omileyo phakathi kwabo okutshengisela ukuthi engaba ngumbalisi wabantwana laba ebachasisela.

Abantwana abancane abakhanya behlezi phansi njalo basendaweni ehlanzekileyo kakhulu okukhanya ukuthi abantwana laba bayazidlalela njalo bakhangeleka bengabantwana abajabulileyo.

Abantwana besikolo yemfundo yaphansi. Kukhanya behlezi ezitulweni ezilemibala etshiyeneyo, ezinye zilluhlaza njalo ezinye zilithanga. Njalo kukhona izitulo ezinye ezilombala obomvu.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi abahlezi phezu kwezitulo bonke bagqoke ama uniform phezulu amayembe abo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhanya kuhlanzekile phakathi kwekilasi

Abantwana abathathu abagqoke abauniformu esikolo njalo bathwele ezandleni zabo ababili ngemuva kukhanya umduli obhaliweyo umduli lowo kukhanya umbalisi ubefundisa inombolo.

Indawo ekhanya ingcolile okutshengisela ukuthi abantwana besikolo bengabe kulapho abalahla khona ingcekeza, njalo eceleni kukhanya kulotshani obuncane obuluhlaza.

Umbalisi ukhanya ubefundisa abantwana bakhe. Njalo emdulini kukhona iphepha elimhlophe elikhanya lidwetshwe umfanekiso wamawatshi. Okutshengisa ukuthi umbalisi ubefundisa abantwana ngesikhathi.

Iphepha elinamathiselwe emdulwini elimhlophe, iphepha leli likhanya lilemifanekiso edwetshiweyo . Imifanekiso yezinto zangikhona ezinengi zisetshenziswa ngekhaya ,kukhona amakhuba ,lamahloka lamabhala.

Esikolo semfundweni yaphansi, kugcwele amakilasi amanengi, njalo kukhona amaluba amancani, kanye lotshani obuncani obusamilayo, kuphinde kube lamafasiteli, kanye leminyango.

Itafula elikhulu elesigodo njalo eceleni kukhona izitulo okukhanya ukuthi abafundi bengabe behlala kizo. kukhanya kukuhle kakhulu endaweni leyi. Kuhlanzekile futhi phakathi .

Abantwana besikolo abane ababili kukhanya bebambisene inditshi njalo bonke bagqoke ama unirfom amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka kukhona izakhiwo ezikhanya izitina okutshengisela ukuthi akupendwanga

Kuletafula, phezulu kwetafula kulezinto ezinengi ezitshiyeneyo njalo kumi umuntu phambili ogqoke iyembe elombala omhlophe ekhanya ekhotheme ebamba izinto eziphezukwetafula. Ngemuva kwakhe kulomduli lapho ababalisi ababhalela khona.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo, okutshengisela ukuthi akusiso isikhathi sokufunda, sokungaba yisikhathi sokudla, njalo kukhona izakhiwo ezinhle ezikhanya zilamafasiteli okutshengisela ukuthi ngamakilasi abantwana besikolo.

Izikolo zemadolobheni sezisebenzisa ama- projector nxa befundisa abantwana ezemakhaya yizo ezilokhe zingakathuthuki ababalisi abalokhe bebhalela emabhodini nxa befundisa abantwana .

Ekilasini kukhanya kulabantwana njalo kukhanya ebhodini kubhaliwe okutshengisela ukuthi kungabe kungumsebenzi wabafundi. Kukhona lemiganu ekhanyayo

abantu abathathu abakhanya behlezi njalo phambi kwabo kukhona itafula phezulu kwetafula kukhona i laptop elombala oluhlaza okukhanya ukuthi bayayisebenzasa kumbe bayafundiswa ukuthi isebenza njani

Abantwana besikolo bame phezulu kotshani obuncane njalo obuluhlaza , phakathi kwabo kukhona umuntu wesilisa okutshengisela ukuthi kungaba ngumbalisi wabo njalo kukhanya lezihlahla eziluhlaza

Abantwana besikolo bagcwele emagcekeni esikolo . Njalo bagqoke amayunifomu. Amahembe abo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phansi lapha kukhanya kuhlanzekile akula yona ingcekeza kuzikhanyela umhlabathi nje.

Eklasini emdulwini kulephepha elimhlophe elinamathiselweyo njalo iphepha leli kukhanya lilemifanekiso etshiyeneyo okutshengisela ukuthi umbalisi ubechasisa esebenzisa imifanekiso leyi

Abantwana besikolo kukhanya begcwele ngaphandle kwamakilasi okutshengisela ukuthi akusiso isikhathi sokufunda njalo kukhona amaluba amahle aluhlaza phakathi emagcekeni esikolo.

Itafula lezigodo elikhanya lilamabhuku amane phezukwalo okutshengisela ukuthi angabe engamabuku okubala phezu kwamabhuku lawa phezulu alemifanekiso.

Abantwana besikolo bakhanya bemile emagcekeni esikolo. Kulotshani obuncani kanye lamaluba amahle acecisileyo njalo kulama kilasi amanengi kanye lamafasitela.

Iphepha elikhanya linamathiselwe emdulwini wekilasi iphepha leli limhlophe njalo kukhanya lilemidwebo edwetshiweyo okutshengisela ukuthi umbalisi ubechasisa esebenzisa imidwebo leyi esephepheni.

Ababalisi abanengi abasafuni ukuyafundisa emakhaya, ngoba emakhaya abaphucukanga, balokhu bebhalela emdulwini. Abantwana besikolo abemadolobheni abanengi sebesebenzisa umakhalekhukhwini ukufunda, njalo bayasebenzisa ama projector nxa befunda.

Emagcekeni esikolo kukhona okulibhakane okuncane okukhanyayo okubhalwe ngamabala alombala omhlophe njalo kukhanya amafasiteli eceleni kwamafasiteli kukhona okumhlophe kanye lezitina ezikhanyayo.

Amaphepha akhanya enamathiswele amhlophe amaphepha lawa abhaliwe ngamabala abomvu okutshengisela ukuthi umbalisi ubesebenzisa lawa amaphepha efundisa abafundi bakhe ekilasini.

Abafundi ababili abagqoke izinto ezimhlophe phezulu, njalo omunye ukhanya ebambe insimbi esandleni omunye njalo ulukile ikhanda lakhe okutshengisela ukuthi ngowesifazana, njalo bami endaweni egcwele izihlahlakazana eziluhlaza.

Ekilasini kukhona amatafula asetshenziswa ngabantwana besikolo kanye lezitulo zokuhlala kukhanya kuhlanzekile kulindawo awungeke ubone lona iphepha phansi.

Abantwana besikolo abagqoke izinto ezifananayo kukhanya abantwana laba bebambe imitshina okutshengisela ukuthi bafundela ukuthi ingabe isetshenziswa njani imitshina leyi

Abafundi abamileyo, okukhanya ukuthi kukhona abakwenzayo. Bonke bagqoke okumhlopha phezulu. Njalo kukhona owesifazana ovale ikhanda lakhe ngento emhlophe, bonke bavale amakhala.

Kulezi insuku esikolo sebefundisa abantwana umsebenzi wezandla, ukuze abantwana bengaqeda isikolo bengathwali nzima baziyenzele imisebenzi leyi abayabe beyifundile esikolo.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu abo amhlophe okukhanya ukuthi basesikolo bayafunda njalo phezulu kukhona imitshina ekhona lapha okutshengisela ukuthi yiyo abafundela ukuyisebenzisa.

Amathulusi amanengi asebetshenzisa ngabantwana besikolo. Amathulusi lawa ngawomsebenzi wezandla, njalo phakathi kwamathulusi lawa kukhona isando, ipintshisi kanye lesaka.

Abantwana besikolo abane abagqoke amahembe amhlophe. Phakathi kwabantwana laba ukhona owesilisa ongagqokanga ihembe emhlophe okutshengisela ukuthi engabe enguye ofundisa abantwana laba ukusebenzisa amathulusi aphambi kwabo

Owesifazane ohleziphansi , njalo ukhanya ethwele usiba okutshengisela ukuthi uyabhala , eceleni kwakhe kukhona I laptop elombala omnyama njalo kukhona lezinye izinto phezu kwetafula

Abantwana besikolo abanengi njalo abamileyo bagqoke ama uniform amayembe abo alombala omhlophe njalo phambi kwabantwana kukhona owesilisa ogqoke isudu okukhanya ekhuluma labantwana laba

Kulezinsuku abafundi besikolo sebefundiswa imisebenzi yezandla. Kukhanya abafana ababili bamile bagqokile impahla zokusebenza njalo phezulu kwetafula kukhona abangani bayakutshisela

Isikolo lesi siduzane lentaba, njalo entabeni kukhanya kugcwele izihlahla ezilombala oluhlaza. Phakathi kwesikolo kugcwele abantwana besikolo abahleziyo labamileyo, okutshengisela ukuthi bayadlala.

Phakathi esikolo kulomgwaqo njalo eceleni komgwaqo kulotshani obuluhlaza kuphinde kukhanye abantwana besikolo abahamba eceleni komgwaqo. Kukhona njalo amabhilidi phakathi kanye lamaluba aluhlaza lezihlahla.

Abantwana besikolo abahlezi phansi emabhentshini. Bonke bagqoke amayembe alombala omhlophe. Abantwana laba bakhanya bekhangele phambili emdulwini. Kukhona umabonakude.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi njalo kukhona abanye abamileyo abakhanya ukuthi bengabe belezingungu phambi kwabo. Kukhona njalo abantu abakhanya ukuthi bayagida lapho.

Ekilasini khanya umduli omhlophe njalo kukhona amatafula kanye lamabhentshi okuhlala awabantwana besikolo. Kukhanya kungelamuntu ukuthi abantwana besikolo sebengabe sebetshayisile baya ngekhaya.

Abantwana besikolo abahlezi phansi kukhanya begqoke ama uniform. Amayembe abo phezulu alombala omhlophe njalo duzane kwabantwana kukhona amatafula okutshengisela ukuthi ngawokubhalela. Ukhona njalo omileyo phakathi kwabantwana laba.

Izakhiwo zemfundo yaphezulu ezinengi ziyakhwe kuhle kakhulu, kuyabe kulotshani obuluhlaza phakathi. Okuyenza indawo ihle ibukeke inhle okwamagama kanye lezihlahla eziluhlaza.

Ibhakane elimhlophe elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka okutshengisela ukuthi kungabe kulibizo lesikolo lesi , ngemuva kukhanya izihlahla eziluhlaza tshoko

Abantwana besikolo abamileyo abanengi, njalo bagqoke amayunifomu. Amayembe abo aluhlaza okwesibhakabhaka. Phakathi kwabantwana laba kukhona omileyo, okutshengisela ukuthi kungabe kungumbalisi wabantwana.

Kulezimota ezimbili ezikhanyayo emgwaqweni. Eyinye yakhona ilombala omhlophe njalo eceleni kwezimota kugcwele abantwana abanengi abesikolo kanye lezihlahla ezinkulu eziluhlaza tshoko.

Abantwana besikolo kukhanya behamba ukuthi baya esikolo, njalo bagqoke ama uniform. Amahembe abo alombala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhanya bethwele izikhwama zabo okukhanya ukuthi zilamabhuku esikolo phakathi kumbe zingabe zilomphako.

Isango lesikolo lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka, njalo phezulu libhalwe ngamabala mnyama . Eceleni kukhona umduli olezitina , njalo kukhanya kulabantu abamileyo.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi njalo kukhona abanye abamileyo . Abantwana laba bagqoke ama uniform ahlukeneyo okutshengisela ukuthi kungabe kuyizikolo ezimbili.

Abantwana besikolo abahleziyo njalo kukhanya lamatafula abanye njalo bamile bonke bagqoke amayembe amhlophe. Phambili kwabo kukhona umuntu omileyo okukhanya ukuthi kungaba ngumbalisi ebafundisa.

Abantwana besikolo abanengi abahlezi phansi begqoke amauniform bagqoke amayembe alombala omhlophe phezulu njalo kukhanya izihlahla ezilombala okuhlaza njalo kukhanya amaclass lamafastela

Abantwana besikolo abanengi abamileyo bagqoke ama uniform njalo kukhanya bethwele izikhwama ngemuva phambili kwabantwana kukhona amabhasi amanengi amileyo njalo amabhasi lawa alombala omhlophe

Phakathi ekilasini kugcwele amabhentshi kanye lamatafula okufundela okwabafundi. Njalo kukhanya kungela muntu okutshengisela ukuthi abafundi bengabe sebetshayisile, kukhona lamafasiteli.

Umntwana wesikolo okhanya egqoke iuniform njalo ugqoke iyembe emhlophe phezulu eceleni kwakhe kukhona umbheda olombala omhlophe okhanyayo njalo laye ugade phezulu kwento elombala omhlophe.

Imibheda eminengi ekhanya ukuthi ingabe ilala abantwana besikolo. Kukhona njalo ifasiteli elikhanyayo. Phezulu kwemibheda kukhona imibheda elezikhwama njalo kukhona ujaha okhanya ehlezi embhedeni.

Abantwana besikolo abakhanya bengabafana begqoke impahla zokudlala ibola njalo kukhanya bemile emagcekeni okudlala. Phambi kwabo kukhona umuntu ogqoke okumnyama okhanya ekhuluma lamaqembu lawa amabili.

Abantwana besikolo bagqoke amayunifomu njalo bathwele izikhwama zabo kukhanya bengena ebhasini okutshengisela ukuthi zingabe izikolo sezivaliwe sebehamba emakhaya kumbe ziyavulwa baya esikolo.

Ibhodi emnyama ekhanya ibhalwe ngamabala amhlophe. Okutshengisela ukuthi umbalisi ubefundisa abantwana bakhe ekilasini njalo ebaphe umsebenzi lowu ongaba ngumhloliso .

Abantwana besikolo ababili abesifazana .Abagade phezulu kwamatafula. Kukhanya njalo bebambe amafasiteli .Amafasiteli lawa alombala oluhlaza .

Abantwana besikolo ababili abagqoke ama uniform amayembe abo amhlophe nke phezulu njalo kukhanya begade phezulu kwamatafula babambe amafasitela okutshengisela ukuthi bengabe bewakhipha ingcekeza

Umntwana wesikolo okhanya ehamba emgwaqweni, umntwana lowo eceleni kwakhe kukhona utshani obuluhlaza kanye lezihlahla eziluhlaza. Kukhona njalo lezakhiwo eceleni kwe zihlala.

Emagcekeni esikolo kukhanya kuhlanzekile akula ngitsho iphepha phansi njalo kukhanya amakilasi. Amakilasi lawa alamafasiteli njalo kukhona izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu phakathi.

Ibhakane elikhulu elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala abomvu kanye laluhlaza okwesibhakabhaka. Okukhanya ukuthi lingabe libhalwe ibizo lesikolo. Eceleni kukhanya utshani obuncane.

Owesilisa okhanya emile egqoke iyembe lebhulugwe elimnyama ngaphansi. Duzane kwakhe kukhona amafasiteli njalo kukhanya kulabantu abagqoke amayembe amhlophe phambili kwakhe lesihlahla esiluhlaza kanye lamaluba acecisileyo.

Phakathi ekilasini kukhanya kule bhentsi njalo elilamabhuku phezulu njalo kukhona umduli obhalwe ngamabala amhlophe okutshengisa ukuthi umbalisi ubebhale umsebenzi wesikolo phezulu njalo kukhona igwaliba mduli elikhanyayo

Abantwana besikolo abahlezi phansi abagqoke amayunifomu alombala amhlophe phezulu njalo bakhanya bafake lamasokisi amhlophe. Bahlezi phambi kwabo kukhona omileyo okhanya ukuthi engabe ekhuluma labantwana laba.

Amabhuku okubala abafundi esikolo saphezulu afakwe kuhle njalo abekwe emashelufini ngokufanana kwawo okukhanya ukuthi abantwana besikolo bayabuya lapha bezobala.

Abafundi bemfundo yaphezulu abanengi bafunda behlala esikolo kukhona umbheda okhanyayo kanye lomqamelo njalo phezulu kombheda kukhona umakhalaekhukhwini olombala omnyama.

Nxa ungumzali kuyajabulisa kakhulu ukubona umntanakho ephumelela ezifundweni njalo uyabe esesiya ezifundweni ezaphezulu esesiyafundela okuthize. Kuyajabulisa abazali lokho.

Abafundi bemfundo yaphezulu kukhanya behlezi ezitulweni ezilemibala etshiyeneyo ezinye izitulo lezi zilombala obomvu ezinye oluhlaza. Bakhanya behlezi besidla phezu kwamatafula.

Ingwalo zabafundi, imfundo yaphezulu, ezinengi njalo ezitshiyeneyo. Okutshengisela ukuthi abafundi bayabuya bezohlala lapha bebale ingwalo lezi.

Isango lemfundo yaphezulu lilensimbi nsimbi njalo eceleni kukhona umduli okhanya izitina, kuphinde kube lamaluba aluhlaza phansi njalo kubukeka kukuhle kule indawo.

Utshani obuncani obuqunyiweyo obuhle, njalo phakathi botshani kukhona isihlahla esihlanyeliweyo. Kuphinde kube lezihlahla ezinkulu, eziluhlaza tshoko ezigcwele esikolo.

Esikolo semfundweni yaphezulu kukhona izihlahla ezinkulu zisiya phezulu, njalo ezilamahlamvu alombala oluhlaza kuphinde kube lotshani obuluhlaza tshoko, lezakhiwo ezikhanya zizinhle kakhulu. Kuhlanzekile phakathi kulindawo.

Owesilisa ohlezi phansi ezandleni zakhe kukhanya ethwele into engaba ngumakhalekhukwini. Duzane kwakhe kukhona okumhlophe okubhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka njalo kukhanya lomduli oqunyiswe ngokumnyama ngaphansi.

Izitulo ezinengi ezokuhlala ezabafundi kukhanya zingelamuntu okutshengisel ukuthi abafundi abakho phakathi njalo kuletafula ekhanya ilelephuthophu phezulu.

Esikolo semfundweni yaphezulu kubukeka kuhlanzekile njalo kulotshani obuncane obuhle lezihlahla ezinde ezilamahlamvu aluhlaza tshoko kukhona njalo umuntu okhanya egqoke okuluhlaza.

Izakhiwo zesikolo semfundo yaphezulu zinhle kakhulu okwamagama njalo kukhona izihlahla phakathi lapha eziluhlaza kanye lamaluba amahle acecisileyo ukuze kubukeke kukuhle esikolo.

Umfanekiso wesandla esibambe ithuluzi ngemuva komfanekiso lowu kukhanya utshani obuluhlaza tshoko kanye lezihlahla ezinkulu njalo lama bhilidi.

Umnyango wensimbi okhanya uvaliwe phezulu kukhona amafasiteli njalo eceleni kulamafasiteli ngokunjalo. Umduli lowu upendwe ngombala ngaphansi omnyama.

Abafundi abanengi bemfundo yaphezulu bafunda behlala esikolo phakathi njalo kukhona izingubo ezikhanyayo lapha Kanye lama thenisi aphansi kulomuntu omileyo owesifazana kuphinde kukhanye lama tafula

Abafundi bemfundo yaphezulu abanengi abahlezi phansi okutshengisela ukuthi bengabe befunda kumbe bengabe bebhala imihloliso phezulu kwamatafula kukhona okumhlotshana okukhanyayo okutshengisela ukuthi kungabe kungamabhuku.

Abantu abamileyo abagqoke amayembe amhlophe bonke phezulu, njalo kukhona owesifazana obambe iqolo kukhona njalo abanye abantu abahlezi phansi.

Kukhanya kugcwele izinto ezinengi lapha okutshengisela ukuthi abafundi bemfundo yaphezulu yikho ababuya bezofundela khona umsebenzi wabo njalo kulomduli omhlophe.

Esibhakabhakeni kukhona amayezi, njalo kukhanya izihlahla eziluhlaza, njalo lesakhuwo esikhanya sakhiwe kuhle kakhulu. Okutshengisela ukuthi kusemfundweni yaphezulu,

Kuhle esikolo semfundo yaphezulu awungeke ubone ngitsho ingcekeza njalo kulotshani obuluhlaza kanye lezihlahla ezinde eziluhlaza. Kukhona njalo izakhiwo ezikhanya zizinhle kakhulu.

Esikolo semfundo yaphezulu kugcwele izitulo ezinengi njalo izitulo lezi zilombala obomvu phezulu kwetafula kukhona njalo izinto ezikhanya ukuthi kungabe ngamalephuthophu kanye lesitulo esokuhlala ikhabothi leyi ilombala omhlophe.

Abafundi bebanga eliphezulu kukhanya kulengwalo ezinengi .Okutshengisela ukuthi kuyafundwa ebangeni leli .Akudlalwa batshona bebala ukuze baphumelele ezifundweni zabo .Ngoba babala amabhuku amanengi njalo bafunda lezinto ezitshiyeneyo. Ngakho umuntu kumele azimisele .

Esikolo semfundweni yaphezulu kukhona ibhakane elimhlophe elibhaliweyo. Ibhakane leli lingabe libhale ibizo lesikolo lesi. Njalo ngaphansi kukhona utshani obuncane obuhle obuluhlaza tshoko.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhanya kulabantu abahambayo, njalo kukhona amaluba amancane acecisileyo kanye lotshani obuncane, kuphinde kukhanye amabhilidi alezakhiwo ezinhle kakhulu.

Owesilisa ohleziyo phambi kwakhe kuletafula itafula leli lingcwele izinto ezitshiyeneyo njalo kukhona isitulo phakathi esilo mbala obumvu ezinye njalo zilombala oluhlaza eceleni kwakhe kukhona amaphetshana amhlophe anamathiselweyo

Itafula eliduzane komduli njalo kukhona amafasiteli akakhanyayo kanye lomnyango phezulu komnyanga kukhona iphepha elinamathiseliweyo elilompala oluhlaza okwesibhakabhaka njalo libhalwe ngamabala amnyama.

Umuntu owesilisa uhlezi phansi kukhanya ezandleni zakhe ebambe into efana lomakhalekhukhwini njalo kukhona eceleni kwakhe iphepha elikhulu elimhlophe elibhaliweyo.

Imota ezimbili ezikhanyayo ezimileyo, imota lezi zilembala ehlukeneyo njalo eyinye ilombala omhlophe kanye lamavili amnyama eyinye ilombala obomvu.

owesifazana omileyo ogqoke ijazi elimhlophe wavala amakhala akhe kanye le nwele njalo ezandleni ugqoke amagilovisi okukhanya ukuthi uzivikela ukungatholi umkhuhlane

Esikolo semfundo yaphezulu amabhilidi akhona ayakhwe ngobunono obuphezulu njalo kukhona utshani obuluhlaza obuncane obuhle kanye lezihlahla ezinhle eziluhlaza ezenza indawo ibukeke inhle kakhulu .